Ndhi bonha omusaadha nga ayemeleile ghangulu ku ibaale. Ghaligho enhandha enhenhe!!! Nga amaadhi gali kutambula mu kala ya bbulululu.

Enho nnhanadha era nga ku nhandha kunho kuliku elyato nga mulimu abasaadha basatu.

Ndhibonha akatabo, epeni egilaasi nga erimu amaadhi. Ghale ghaligho eisimu, ekimuli kili mu kala eyo lusayi sayi.

Ndhi bonha ghanho akatale aka eby'okulya nh'abakazi babili nga bali kutundha. Okusingila ilala mulimu ebibala, mulimu enhanha, batundha amenvu, baatundha wotameloni, baatundha emiyembe nhe bindhi kamaala.

Ndhi bonha ghanho abakazi babili nga ghangulu bambaile engoye endhilugavu nga bali mu katale batundha ebibala, batundha wotameloni, batundha amalibwa, batundha ameenvu, enhanhansi, emiyembe nh'ebindhindhi.

Ndhi bonha ghano abantu basatu nga omulala ayemereire ghagati gha bainhe nga omukeire gha kigere nga bainhe bali ku mulidha ekigere eki lwaire. Ababiri basaadha omulala omulwaire ayemereire ghagati mukazi.

Kino kibinha nga mulimu abaana abasomi abaghala n'abalenzi nga batyaime kuntebe nkani amadhesike.

Kinho kipandhe nga ghansi ghakyo kiliku ebigambo nga binho bili mulangi endhirugavu.

Ndhi bonha ghanho emikono egyo muntu ghaligho ensoo nhabonha olubengo nga bali kuselaku, nhabonha obulo nho buse

Ndhibonha ghanho omukazi agemye akabago ali kudhuba mubilime bye yesibye akatambala kumutwe, yesibye nhakalesu munkende ghaligho ndhibonha obuti buti, ndhibonha.....

Ndhibonha ghanho emigele egy'abanto nga emigele egy'omuntu oghundhi ogumu guli ghangulu nga guliku omupila nhabonha nhe byenzenze eby'abantu.

Ndhibona abaana babiri, oghundhi nga avaire olugoye lwa bululu, oghundhi nga avaire yunifoomu ya kakobe nga bali kweesa. Nhabona obuyumba obwesubi nga omukazi nga ayemereire gha kayumba.

Abaana abasomi nga bali muyindifomu banho bali kuluka byamikono oghundhi aveire akakomo, oghundhi agemye empiso alikuluka.

Ensolo ey'omunsiko nga bino biliku ebiviili ku mubiri gwabyo, ebiviili bino bili mu langi endhirugavu.

Ndhibonha omusaadha nga mwilugavu aveire vesiti nhe mpale endhilugavu nga ndhibonha ebikutiya eriyo agemye mungalo.

Ndhibona ghano emotoka eya balambuzi nabonha ghoo.., ndhi bonha obuti buliku ensaga nhamakoola nhalengela aka pandhe akiliku ebigambo nha lengela enhumba ya mabati.

Omusaadha avaire esaati eyo luvuluvu nga era ali kuseka, ataireku galubindhi agemye mungalo...

Ndhibona ghano akatale kengeito, ghaligho omusaadha nhe baafu ibiri dha kilagala ghabagho ogha boda abese omukazi abese omwaana ku mugongo, agemye akavera emberi aka kilagala ghabagho ebiyumba ebikaire keire nga bya miti.

Omusaadha ogha kagaali nga abese enkota dha matoke edhizira agagya era nga abese ghansi nhi ghangulu nga ali kusilingisa.

Ekinhonhi eky'omunsiko nga kili ku muti. Kiliku omunhwa omusongovu. Kiliku ekala mu magati gayo ey'olusayisayi, kyabaaku ekala ya bbululu kumpi nh'omunhwa nhi kumpi ye kinsubendhe. Ela nga kiliku nh'olukala olwilugavuirugavu ku lwansuti lwa kyo.

Endhoki nga dhegemye bitole era nga endhoki dhino dhili ku muti ghangulu.

Onho mwaana muto ela nga ayemeleile kumpi nhi ghe batundhira amandha. Nga ghaligho akameeza nh'abantu abandhi nga batyaime.

Ndhibonha ghanho olusuku olwamatooke nh'abasaadha nga bava kuyundha, agandhi gaganho ndhi bonhagho ogha bbodha aveile esaati endhelu yelu nhe siliminhi kumutwe nhe bbutusi nga bamutwise enkoko edha matooke nga bamutwise yenha alighanho aveile etishati eya kasayi sayi nho mutisi oghundhi ghule aveile etishati eya lusayi sayi nha bandhi nga bakumye enkota edhindhi edhikali tikibwa.

Ganho amammotoka kamaala. Mulimu amabbasi, mulimu ga kamunye, mulimu abantu nga bali kutambula nga abandhi baila enho nga bandhi baila ele. Abandhi betiise emigugu abandhi bagemye ebiveera, abandhi bagemye ensagho.

Bonha ghanho elyaato nga liri ku maadhi, nabonha n'omukono gw'omuntu, nabonha n'omuti.

Ndhi bonha elyato litise lili kuseeyeya kumaadhi emberi ere nnhengelayo amaato agandhi gonha gali kuseeyeya kumaadhi nga gatise ebintu bibitirivu.

Enho nnhandha ela nga kuliku abasaadha babili nga bali mu lyato, omulala nga agemye omuti agusonse mu maadhi.

Ogusolo ogwo munsiko nga gulinha kyegugemye mungalo nga gulinha kyegulingirire nga guli mukala endhilugavu nga gwidhwile ebiviili kumubili nha gakumu agaghanvu kungalo.

Ghanho emmotoka ibili eyindhi etwise inho kabindho nga yeghenheike bagisigike emiti. Ghanho ebityanka nga bibitirivu, amaadhi gagemye ghangulu. Ghabagho omusaadha ogha piki nga ali inhuma gh'emmotoka eyeghenheike.